Ebivuga eby'ekika ky'entongooli nga biteereddwa mu ndabirwamu erabika okubeera nga kkabada nga muno mulimu n'ebisiige bisatu eby'abakyala abali mu nnyambala ey'edda ey'Ekimisiri ssaako n'ebiiwandiiko ebiteereddwa ku kisenge.

Ensozi empanvu ezirabika nga ezeetooloddwa emiti egya kiragala ng'ensozi zino ziriko amazzi akasooka okubeera nga gatambula mpola wabula nga gye biggwera gayiika mu ngeri ya kiyiira era gakomekkereza gayiise wansi mu biti.

Weefaananyiriza okubeera omwalo awatuukira amaato ag'enkasi nga wakati mu nnyanja ku nnyanja mulimu omusajja eyali atudde mu gamu ku maato gano ng'akutte enkasi, ate emabbali waliwo alinga omukyala asitudde omwana wamu n'omuvubuka ali mu mu ssaati enjeru ne jjiini.

Emikono ebiri nga oguli ku kkono guliko empeta nga gulabika nga ogw'omwami ssaako n'ogw'omukyala oguli ku ddyo nga nagwo guliko empeta n'essaawa, nga bano balabika baali baakamala okugattibwa mu bufumbo obutukuvu.

Kyefaananyiriza okubeera nga kyali kiyiriro eky'amazzi nga waggulu waakyo kuliko oluguudo nga kino kiragibwa emmotoka eziyitako wamu n'abantu abatambulirako.

Ekisolo kiyina amayembe ga mirundi ebiri eno nga ku mumwa n'ennyindo, nga kiyina ebyoya nga kino kiri kyefaananyiriza okubeera embizzi ey'oku ttale eyali efukamidde ng'ekozesa amagulu gaayo ag'omu maaso.

Ennyanja ggaggadde mu kaseera omusana we gwali gwememulira nga kirabika mulimu n'abantu baali babiri abaali bazannyira ku njazi eziri mu nnyanja eno.

Omukono kuliko ekifaananyi ekiringa ekisiige, oba mu lulimi olufuutifuuti gy'oyinza okuyita tattoo, ng'ono ayambadde n'essaati musala nkwawa ng'era eri mu langi njeru wamu n'omukuufu mu bulago.

Omwana omuto alabika okubeera ng'ali mu myaka ng'ena ayimiridde mu maaso g'amanda agatundibwa nga ku mabbali waliwo akasituulu. Ng'emabega eri waliwo abaami babiri abaali bayita omwana omulenzi eyali atambula okubayitako.

Omuvubuka ng'ayina bye yali akasuka mu bbanga ng'era bya mirundi esatu ng'abiwaanyisiganya, ng'ono alabika yali musanyufu nnyo olw'akamwenyumwenyu ke yali atadde ku matama, ng'era kiragibwa lw'amannyo ge agaali kungulu, ng'era ono ayambadde n'akakoofiira ng'era waliwo n'akawaya akaali kamuyita ku mugongo akawanvu.

Enva endiirwa okuli kkaloti, kyukkamba, kaamulali, piripiri nga biri mu butaasa obw'enjawulo nga biteereddwa wansi.

Akasiisira akaazimbibwa mu ssubi wamu n'ettaka nga keetooloddwa emiti wamu ne ebitooke biriko endagala eza kiragala.

Omukyala alabika okubeera nga yali lubuto nga bamukebera okulaba omwana ali mu lubuto embeera gy'alimu nga bakozesa ekyuma kikalimagezi ekiri ku kkono.

Abasajja abalabika okubeera abavubi nga bali mu kwanjaala obutimba ku mabbali ga ssemayanja, emabbali lye lyato nga liri mu langi eya bbulu.

Obumuli obuli mu langi eya kiragala enjeru ne kakobe nga kirabika buli ku ttale. Era kuliko ekiwuka ekyali kiyina bye ki bye kinuuna ku bumuli buno nga kino kiri mu langi nzirugavu n'eya kyenvu.

Omusajjja eyeesibye ekitambala ku mutwe ssaako ne leesu ng'alabika ali mu lutobazi nga ali mu kukuuula ebi ebisubi ebyefaananyiriza okubeera omuceere nga guno guli mu mazzi.

Omukyala nga ayina eddagala ly'agezaako okunaaba mu ngalo nga lino litangira obuwuka obuyinza ommuleetera endwadde ezitali zimu. Era ng'ono yali mu bbulawuzi nzirugavu.

Abakazi wamu n'abasajja abaali bambadde engoye ezikoleddwa mu mbugo nga bakuba mu ngalo wamu n'abalala okuba ŋŋoma nga webeesibye ebisenso